Takelaka dokam-barotra iray ahitana loko anankiroa mazava tsara ao ny loko mavokely ary ao ihany koa ny loko manga. Misoratra maro moa izy io noho izy zavatra misy ho an'ny mpandalo ary hisintomana ireo mpanjifa. Maro amin'ny olona no mampiasa azy itony eny amoron-dalana mba hahatonga ny olona liana amin'ny ireo fitsidihana ny orinasa.

Isan'ny sampam-pianarana mahaliana ny tanora ny ao amin'ny resaka fitsaboana sy ny famarotana fanafody ary ny fikirakirana izany, noho izy io azahoana tombony ho an'ny fahasalamana, mba hahatonga ny malagasy tsy hanafatra vahiny intsony ikarakara ny eto an-toerana.

Anjerimanontolo tsy miankina iray eto Antananarivo, izay tena mahaliana ny mpianatra tokoa noho ny lentany fampianarana izay hita ao aminy ; manana sary famantarana miloko fotsy, manga, mavo, maitso ary volondoaranjy izy io.

Boaty iray lavalava izay misarona volontany ary miloko fotsy ny vatany ; ahitana kisoratsoratra kely maro toy ny hoe ''oly, vatisoa, ilo'' mena-bolo moa ny ao anatiny izy io izay natokana hikarakarana ny taovolo indrindra ho an'ireo vehivavy.

Fitaovana maromaro izay samy amin'ny karazany avy sy ny lokony avy. Maro ireo asa izay mila ny fampiasana azy itony toy ny fanaovana tao-trano sy ny fiavana vary eny an-tsaha. Rehefa fotoanan'ny fahavaratra moa no tena mampiasa azy itony ny any ambanivohitra noho izy fotoana izay fambolem-bary.

Etsy ange e ! Hoentiko mivoaka kely an'Antananarivo renivohitra ianareo izay ahitana tendrombohitra mitombandavana, zavamaniry samihafa ihany koa izay amin'ny endriny maitso mavana. Tanàna vitsivitsy no miorina eo ambonin'ny vohitra iray ahitana trano mitafo bozaka.

Sainam-pirenena amin'ny loko maitso, mavo ary kintana mainty eo afovoany. Ny saina moa dia samy manana ny endriny avy araka ny toerana misy tsirairay avy ary samy manana ny tantarany izany.

Anisan'ny asa tanana tena mahaliana ny mpizahatany ny famoahana karazana zava-misy eny amin'ny tontolo manodidina, toy ny : trano, ny zaridaina, ny ala manodidina... Misy ihany koa ireo olona izay miasa amin'ny orinasa tahaka izany, amidy ho an'ny mpanjifa eto an-toerana na ho an'ny mpanjifa any ivelany izay liana amin'izany.

Takelaka lehibe iray miloko manga eo amoron-dalana izay fifamezivezen'ny olona, ahitana dokam-barotrana ranon-tsavony iray miloko mavo. Maro ny tokantrano mampiasa azy io mba hisoroana ny fipetahan'ny menaka amin'ireo lovia sy ireo fitaovana ampiasana ao an-dakozia maro samihafa.

Manana toerana maro manan-tantara i Madagasikara ka mahaliana ireo mpizahatany avy any ivelany maro samihafa. Tsy diso anjara amin'izany anefa ny malagasy izay malalaka tsara amin'ny fotoana mampety azy afaka mitsidika izy ireny.

Vehivavy iray mijoro eo anilana fiara anankiray izay miloko fotsy ary misy fitaratra mainty. Ilay vehivavy dia miakanjo mavo sy mainty ary mikiraro mainty ihany koa izay sariaka dia sariaka, misaron-doha miloko maintsy sy mena ary manao solomaso mainty.

Maro ireo karazana biby sy zavamaniry izay hitantsika any anaty ranomamy, ranomasina. Misy ihany koa ireo olona izay miompy azy ireny atao fototra fitadiavam-bola na hisintonana mpitsidika ihany koa izany.

Maro ny toerana manan-tantara eto Madagasikara, toy izany ny Tritriva. Ahitana rano maintso mavana ary ala midadasika. Ny tena nanamarika azy io moa dia ny namonoan'ny mpifankatia anankiroa tena tao.

Trano falafa lehibe iray izay hita eo amoron-drano misy zava-maniry maitso manodidina azy; toy ireo voankazo maro isan-karazany izany; any amin'ny faritra antsinan'i Madagaskara iny moa matetika no ahitantsika toerana tahaka izao.

Fampianarana iray eny amin'ny ambaratonga voalohany. Ahitana ankizy maro izay beazina ao anatin'izany, izay manao aron'akanjo miloko volontany sy sisiny volondaoranjy. Misy mpanabe lehilahy sy vehivavy miara-miasa amin'izy ireo, ary ahitana peta-drindrina maro milaza ny lesona sy ny fampianarana atao amin'izany.

Ny soratra dia isany fampitana fahalalana amin'ny olona, ao anatin'ireny fivoriana ireny no tena ahitana izany, ao ireo mampiasa amin'ny alalan'ny vata fitenena na amin'ny tabilao ihany koa ; samy manana ny fomba fandraisany azy moa ny olona tsirairay avy ary miezaka ny mpanabe hampita ny fahalalana araka ny sokajin'olona avy.

Isan'ireo karazan-daoka maro tena mafilotra ny patsa be, atao amin'ny endriny maro toy ny lasary, ampiarahana amin'ireo karazana zava-maitso toy ny salady, ao koa ireo manendy azy atao amin'ny laoka sy afangaro ravim-bomanga iny.

Maro ireo karazana voankazo izay natao hanaingona ny mofomamy toy izany ny manga, paiso, ny frezy sy ireo maro hafa koa. Maro moa ny olona mankafỳ azy itony indrindra amin'ny fotoanan'ny lanonana sy ny fanamasinam-panambadiana ary ny fankalazana tsingerin-taona nahaterahana.

Efi-trano lehibe iray izay miendrika efajoro; ahitana olona maro miasa ao anatiny ary mivelona amin'ny alalan'ny fanaovana tao-trano toy izao; mandoko trano ireo olona ireo amin'ny lokony manga sy ny mena ihany koa.

Maro karazana ny fomba afaka hikarakarana ny sakafo ao an-trano, na ny legioma izany na ny voankazo; afaka atambatra tsara mihitsy izy ireo rehefa manao lasary iny, mba hahatonga ny fandevonan-kanina hizotra am-pilaminana sy hilamina tsara.

Fitaovana iray izay tsy afa-misaraka amin'ireo tokantrano tsirairay avy izay natokana hipasohana ny akanjo. Fera no natao anarany ary mandeha amin'ny alalan'ny harina fandrehitra izy io ho an'ny olona tsy manana herinaratra fa mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra kosa ho an'ireo izay manana izany.

Lalan-kely iray izay ahitana elakelan-trano amin'ny sisiny anankiroa ary feno mpivarotra avokoa izany. Ao ireo entana toy ny lamba na fitafy maro isan-karazany. Misy olona maro mifamezivezy ihany koa eo amin'io toerana io.

Toeram-pivarotana lehibe môderina iray, izay mivarotra karazan-tsakafo voahodina. Misy talantalana maro samihafa ; miloko maro ny entana ao, toy ny maitso, ny mainty, ny volondaoranjy, ny volondavenona ary ny volontany.

Boky iray miloko manga, ahitana sary vehivavy anankiray mikorazorazo volo. Manao izy zipo manga lava sy ambonina akanjo fotsy, mihazona boky kely eny tanany ary misy lohateny hoe ireo lisitra izay nanova ny fiainako.

Fanfana miloko manga izay ahitana soratra mainty amin'ny litera efatra samihafa ary misy kiboribory mizara efatra misy loko mena sy ahitana lelafo kely iray ary pentin-drano ao ambany.

Trano lehibe fandraisam-bahiny iray izay ahitana seza vita avy amin'ny oditra amin'ny loko mainty sy hondana fotsy sy rirany mavo ihany koa. Misy seza fotsy latabatra miendrika efa-joro eo afovoany ary misy lamba lehibe iray ao ambanin'izany.

Maro ireo mpivarotra hita eny an-tsena eny izay mivarotra karazana kiraro, ao ny mety am-behivavy, ny an-dehilahy, ny an'ny ankizy ihany koa tsy adino. Misy ho an'ny olona efa nahazo taona ihany koa izy ireny. Maro karazana azo isafidianana ary misy amin'ilay hiaka farany. Eto dia ahitantsika loko maro ary ny fotsy no tena hita mibahan-toerana amin'izany.

Ny voankazo dia isany fototra iray mahatsara ny fahasalamana noho izy izay mitondra otrikaina maro, toy izany ny paoma izay amin'ny lokony mena sy ahitana ravina maitso ihany koa eo akaikin'ny tahony.

Isany mahaliana ny tovovavy ankehitriny ny fitadiavana irony akanjo hika-farany izay vao mivoaka. Maro amin'izy ireo no mametraka ny fitokisany amin'ny mpanjaitra izay hamoaka ny didin' akanjo araka ny ilàvany azy. Eto dia vehivavy miakanjo mavo misy tanany ilany ary mikirozaroza ny ilany mipentina fotsy sy mainty izany.

Akoho gasy rony : efatra arivo sy iray alina ariary. Rehefa mandeha eny an-dalana eny na ihany koa mandeha mivahiny any amin'ny toeran-kafa dia loaka anisan'ny maro mpankafy ny akoho. Ao ireo manao izany amin'ny alalan'ny voatabia sy tongolo fotsiny, ao ihany koa ireo manisy rony.

Trano lehibe iray izay miloko fotsy ny tapany ambony ary miloko mainty ny ambany. Mitafo tanimanga izy ity ary ahitana olona mivezivezy amin'ny arabe ety ivelany ; ao ireo fiara mijanona ao anatiny. Isan'ny toerana iray manan-tantara any amin'iny faritra atsimon'i Madagasikara iny moa izy ity.

Sary famantarana iray : miloko fotsy ny tokotaniny, ahitana litera mainty maromaro misy loko mavo sy volomparasy ihany koa ; manan-danja lehibe amin'ny orinasa moa izany sary izany noho izy io mampiavaka azy manokana amin'ireo maro samy hafa.

Ny tontolo iainana dia fitambaran'ny tany sy ny zava-misy eo aminy, ao anatin'izany ohatra ny ranomasina sy ireo biby ao anatiny, isan'izany ny trondro amin'ny endriny maro samihafa, ao ireo misy kirany, ao ihany koa ireo tsy ahitana izany fa amin'ny endriny malama.

Ankehitriny dia ireo vaovao politika no tena mibahana eny amin'ny tambazotran-tserasera maro isan-karazany sy ireo orinasan-tserasera mampita vaovao toy ny gazety na amin'ny teny malagasy izany na amin'ny teny frantsay.

Vehivavy iray izay manana volo toy ny an'ny lehilahy, misy faritra anankitelo eo amin'ny sisiny. Manao kavina anankiroa ary manao akanjo maintimainty. Maro ireo karazana taovolo izay samy manana ny manendrika azy avy ny olona tsirairay.

Tranombarotra iray izay ahitana talantalana maro misy kiraro amin'ny lokony samihafa, sy akanjo ihany koa amin'ny karazany maro azo hisafidianana. Ny tanora no tena mpitsidika azy itony, noho ny tanora liana amin'ny karazana akanjo sy fitafiana hiaka farany.

Kaopy iray miloko fotsy ny tokotaniny ahitana sary voninkazo mena sy maintso ary soratra mena ihany eo ivelany ahitana olona mijoro miakanjo mavo eo anolohana ary olona iray miazona ilay ikopy misy sotro miloko volom-bolafotsy ao anatiny

Zavamaniry anankiray miloko maitso ary manana raviny madinika kely amin'irony karazany izay domina dia miorina irony. Anisan'ny fialambolinay moa tany an-tsekoly tamin'ny fahakelinay ny milalao azy ireo.

Maro ireo biby izay mivelona amin'ny karazan-java-maniry maro samihafa, toy izany ny tantely izay maka irony vonim-boninkazo mba hanaovany ny akaniny izay hanatodizany; avy eo dia miteraka irony ranony izay akafizintsika mamy loatra irony.

Vehivavy iray fotsy fihodirana, izay manao irony karazana asa fampiratiana asatanana toy ny akanjo irony. Miakanjo tohitena lava iray moloko manga izy ary manao kiraro avo voditongotra mavo.

Vaky boky dia isany fomba iray izay azahoana fahalalana maro toy ny fahazahoana ireo kolontsaina izay nisy tany aloha na ihany koa ahafantarana zavatra maro eran'ny firenena sy ao amin'ny tany nihavianao.

Fiara fotsy iray izay isany irony karazany moderna irony, ahitana takelaka mitondra ny laharany eto aloha ary trano lehibe misy rindrina fitaratra no hitoeran'izany.

Gazety mpivoaka isan'andro eto Madagasikara izay milaza vaovao ara-tsosialy, ara-toekarena, ara-piarahamonina ary mivoaka isan'andro izy itony amin'ny vidiny dimanjato ariary. Maro ny toerana ahitana azy ireo ho an'ny eto Antananarivo renivohitra izay ahitana olona maro mpanjifa tokoa ho an'ireo olona izay tsy manana fahefana hanaraka ny vaovao amin'ny haino aman-jery.

Sary famantarana lehibe iray miloko fotsy ny tokotaniny ary ahitana soratra mena amin'ny teny malagasy hoe "Ainga". Misy soratra amin'ny teny frantsay miloko mainty ihany koa eo ambany ary ahitana sarina ila-bolantany miloko roa karazana.

Toy ny orinasa rehetra dia manana sary famantarana mampiavaka azy ihany koa ny onja-peo tsirairay, toy izany ohatra ny "Mada" izay ahitana ny laharan'onja entiny ; zato teboka valo sy ireo loko maro voiziny toy ny manga sy maitso ary ny mena.

Biby iray izay monina any an'ala, masiaka dia masiaka, mitovy karazany amin'irony liona irony izay mpanjakan'ny biby araka ny lovantsofina izay re ary tsy lefy mandrak'ankehitriny. Tsy dia hita eto Madagasikara loatra moa ireo karazana biby voalaza teo aloha ireo.

Ny asa tanana Malagasy dia ahitana karazana haingam-panahy maro , toy ireo sary izay avoaka hoatra hoe misy olona mahita sary eny andalana dia averina izany, ary ny mahagaga fa tena tafaveriny tokoa amin'ny endrika nisy azo teo aloha iny.

Ny lambo dia isan' ny biby mampiavaka an' i Madagasikara. Miloko mainty ary misy volo malamalama. Ny sofiny dia miendrika toy ireny sofina biera ireny. Tahaka ny karazana kisoa moa izy itony fa dia, izany hoe monina any an' ala fa tsy ompiana eny an- tokantrano.

Sary famantarana iray izay ahitana loko mavo ny tokotaniny ary soratra fotsy ao anaty efajoro miloko volotany. Misy soratra mainty ihany koa ary ahitana sarina "vanila" izy itony izay tena vokarin'ny faritra anỳ avaratrin'ny nosin'i Madagasikara.

Maro ireo fanabeazana izay hampita amin'ny alalan'ny boky ary maro ihany koa ireo tranom-boky izay manokana fotoana atokana ho an'ny tanora na ny olon-dehibe na ny ankizy izay hamakiana azy ireo. Maro moa ny soa azo avy amin'ny vaky boky dia ny ahalalàna ny tantara sy ny zava-nisy tany aloha rehetra ka mampita izany amin'ny taranaka atỳ aoriana.

Toeram-pivarotana iray lehibe eto Antananarivo izay maro tokoa ny mpanjifa mitsidika izany noho ny karazan'entana izay maro tokoa ao anatiny toy ny sakafo sy ny fitaovana maro isan-karazany izay ahitana fihenam-bidy.

Hoy ny fitenenana malagasy iray izay hoe : ''Ny tao-trano tsy efan'irery'' noho izany dia maro ireo olona izay mifandrimbona mba hanatanteraka foto-drafitr'asa iray, toy ny fanaova-trano izany, maro be koa ireo fitaovana ilaina toy ny vy sy ny simenitra.

Boaty kely anankiroa samihafa, izay amin'ny endriny roa miavaka tsara dia ny lavalava sy ny boribory izany ; ny vehivavy no tena mampiasa azy itony, mba hikolokoloana ny endrika amam-bika indrindra ny volo.

Trano maoderina iray miorina eto an-tanandehibe, izay ahitana varavarankely sy varavarambe mitovy loko mainty avokoa, sy ireo fitaratra manodidina ny lavarangana. Ahitana voninkazo izay voahety tsara maintso ihany koa ety ivelany. Anisan'ny maro ireo olona tia izao drafitra trano izao noho izy io azo atao hoe trano maoderina ankehitriny.

Fiangonana lehibe iray izay hitantsika eny Nosiariana eny. Miorina eo amin'ny toerana malalaka izy io, miloko fotsy ary mavo ny tapany ambany. ahitana tilikambo iray izay manana fanitso miloko mena.

Ny gazety dia isany fitaovan-tserasera iray hampitana vaovao maro samihafa, mivoaka isan'andro moa izy ireo ary ao ny jifaina ny vidiny arivo ariary ary misy koa ny dimanjato ariary, toy ny vaovao ara-tsosialy, ny politika ary ny ara-piarahamonina no tena hita eny anivon'izy ireny.

Toeram-pivarotana legioma sy ireo karazana sakafo maro samihafa ; ao anatiny izany ny voatavo, ny voanio, ny tongolo be ary ny tongolo gasy. Maro ny olona izay tsy tian'izy ireo noho ny tsirony izay somary hafa tokoa nefa izaho manokana dia mankafy azy.

Kianja filalaovam-baolina iray, midadasika sy miloko maitso. Ahitana zatovo lahy maromaro izay manao akanjo mitovy avokoa izy rehetra, amin'ny lokony mena sy manga. Misy zava-maniry maitso mavana ihany koa manodidina izany.

Maro ireo karazana voankazo izay fahitana any amin'ny firenen-kafa ary misy ihany koa ireo tsy hita hafa-tsy eto Madagasikara. Toy izany ny goavitsinahy amin'ny endriny boribory kely, lokony mena rehefa izy tena masaka iny.

Sary famantarana iray izay mainty ny tokotaniny ary fotsy. Ny sary eo afovoany ahitana soratra amin'ny teny frantsay izay midika amin'ny teny gasy hoe « rezimantan'ny fanamboarana fitaovam-piadina hanabakabaka ».

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana latabatra maromaro moloko fotsy izay miendrika kiboribory sy miendrika efajoro ahitana elo miloko fotsy ihany koa eo ankaikin'izy ireo mba hialokalofana rehefa amin'ny andro mafana . ao iany koa seza maro samy hafa izay manodidina azy ireo toerana eny ambony moa no misy azy ity ka matazana ny tanàna etsy ambany rehetra .

Eny rehetra eny rehefa mandeha an-tongotra, mandeha anaty fiara ihany koa na amin'ireny kodiaran-droa ireny dia mahita karazana mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana. Ao ireo mivarotra toy ny lamba fitafy, kojakoja maro isan-karazany toy ny fihogo sy ny kilalaon-jazakely.

Ny valopolo isan-jato ny malagasy dia tantsaha. Ao ireo mivelona amin'ny alalan'ny voly vary, ao ny voninkazo, ao ny laoka maro isan-karazany toy ny voanjobory. Manana endrika anakiroa izy io : ao ny maina, ary ao ihany koa ny lena.

Mbola maro ireo karazana tao-tanana tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Toy ny rary rofia avoaka amin'ny endriny maro toy ny rojo, ny kapa, ny firavaka ary ihany koa ny lamba firakotra izany.

karazanm-panafody maro ho antaovoly sy ny tareha izay marom-panjifa tokoa ankehitriny satria sy mba nioditra noho ny fiovahovantoetraandro ka tsara ny mitsabo izany amin'ny alalan'izy ireo maro karazana azo hisafitianana tokoa moa izy ireny ka tsy mahafaty anto ka no manjifa azy

Fomba fandrahoana malagasy iray izay mbola tsy lefy laza fa mampiavaka an'i Madagasikara ny fanaovana afo kitay, izay amin'ny alalan'ny toko telo sy ny afo ao ambaniny ary vilany iray mitaingina eo ambony. Mety andrahoina amin'izany avokoa rehefa karazan-tsakafo.

Trano lehibe efa somary tonta iray izay misy rihana mihefitra roa ary mena ny tafony. Ahitana olona mipetraka eo ambany ary fiara fotsy mandalo eo anoloana. Varavarana manga moa ny ao ambany rihana amin'io trano io.

Isany asa iray izay mila fitandremana tokoa amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy fahadiovana ny fikarakarana sakafo, toy ny eny amin'ny toeram-pisakafoanana ; satria maro ireo olona izay mitsidika azy ireo ka mety hitondra voka-dratsy raha tsy voatandrina izany.

Toeram-pivarotana lehibe eto Antananarivo izay mahasarika mpanjifa tokoa noho ny fihenam-bidy ao aminy. Ao no ahitana entana maro isankarazany toy ny sakafo, ny kilalao, ny entana fampiasa andavanandro ary eto dia ny menaka no asehony.

Fiara fitateram-bahoaka anankiroa milahatra, miloko maitso ny iray ary miloko fotsy misy sisiny mavo ny anankiray. Ny zotra andehanan'ny miloko maitso moa dia makeny amin'iny Anosizato iny, izay lalako rehefa mivavaka. Maro amin'izy ireo no mihodina eny an-dalana rehefa hariva ny andro, noho izy ireo vitsy no miasa amin'izany.

Efitrano kely fandraisana iray izay ahitana solosaina, ahitana voninkazo maniry ihany koa eo ambon'ny latabatra ary misy vera maromaro eo amin'ny talatalana. Miloko fotsy mazava moa ny ankamarohan' izy ireo, ao ihany koa no miloko mena sy miloko maintso ary ny miloko manga.

Karazam-biby iray izay mbola tsy lany taranaka eto Madagasikara ny omby ary isan'ny harena amin'ny Malagasy. Maro loko izy ireo ao ny miloko fotsy, ny mainty ary ny volontany ihany koa. Andrasana eny an-tanimbary moa izy ireo, any no misy ny sakafony ary maro ny olona izay mivelona amin'ny alalan'ny fivarotana henany ihany koa.

Ny tanàna tsirairay avy eto MadagasIkara dia samy manana ny tsenany eny anivon'ny fokontanin'izy ireo. Ao ireo mivarotra legioma, ny voankazo, ny laoka sy ireo kojakoja samihafa fampiasa ao an-tokantrano.

Maro ireo fitaoval-pifamoivoizana izay fampiasa amin'ny andavanandrom-piainan'ny tsirairay avy samy manana ny asany. Ao ny kodiaran-droa sy ny fiara ihany koa ; ahitana olona anankiroa izay mitaingina izany. Miloko manga ilay fitaovana.

Isan'ny fitaovana iray tena miasa tokoa ny famahanana finday, izay ahitana karazany maro : ao ny miloko fotsy, ny mainty, ny mena, ny manga, ary ny maitso. Maro ireo tanora izay mampiasa azy ireo noho ny teknolojia izay mandroso tokoa amin'izao fotoana izao.

Tranombarotra lehibe iray izay mivarotra entana voahodina sy irony vokatra malagasy irony, ny entana fampiasa andavanandro maro karazana ary ireo karazan-tsakafo sy voankazo ihany koa, ny tongolo, kaky, ny sakamalaho sy ireo maro hafa rehetra.

Ny firenena tsirairay dia samy manana ny lokon'ny sainany avy. Ao ireo maitso, fotsy, mena tahaka an'i Madagasikara. Eto dia saina iray miloko fotsy, mitsipika roa mitsivalana ary mena ny tokotaniny.

Maro ireo olona miasa aminy resaka fikarakarana tarehy amam-bika sy ny fanjairana ihany koa. Lehilahy iray izay manao didy akanjo vita Malagasy miloko fotsy ny ilany ary mena misy tsipika fotsy ny ilany.

ny kolontsaina malagasy dia isan'ireo manana ny endriny sy ny toetra ny manokana ary ny tantara mampiavaka azy ,toy izany ny fanaovana ny raharaham-panambadian' olon-droa amin'ny fametahana peratra eo amin'ny tanana ankavia izay milaza fa efa manambady

Tsena iray izay ahitana olona maro mivezivezy sy mpivarotra entana maro isan-karazany. Ahitana sari-pamantarana amin'ny trano lehibe anankiray izay misy vehivavy mihatrika ary manana volo tsotra sy mainty ihany koa.

Eny anelakelan-trano eny dia ahitana karazana zava-maniry samihafa : ao ireo voninkazo, ao ihany koa ireo ahitra tsy nambolena. Noho izany dia mila hongotana sy diovina izy ireny mba hisorohana ny fahalotoan'ny tontolo iainana.

Isany biby iray izay tena atahoran'ny ankizy, amin'ny endrika maro tanana, misy ireo loko mainty, ao ihany koa ireo volontany. Misy moa ny mihinana azy itony ary milaza izany fa mahasolo ny laoka ary.

Ny fanatanjahantena ankehitriny dia miandahy miambavy. Maro ireo tanora izay liana amin'izany, ary maro ihany koa ireo karazany afaka hisafidianana, toy ny filalaovana baolina dakàna, ny baolina atsipy maro samihafa.

Firavaka iray izay amin'ny lokony volombolamena aranty amin'ny alalana taozavatra mainty anankiray eo ambony latabatra miloko mavo. Ny firavaka toy itony moa dia afaka atao fanomezana amin'ny endrin'ny samihafa, ao ireo atao amin'ny tsingerin-taona sy ny maro hafa koa.

Maro ireo tanora izay mahavita mahafohy fotoana mihintsy mitady ny fitaovana hikarakarana ny endrika amam-bika indrindra fa ny vehivavy ; ao ireo fitaovana fanosotra ny volo sy molotra, ny tarehy ary ny vatana amin'ny endriny sy ny loko maro isankarazany azo hisafidianana.

Karazana lamba iray izay vita avy irony asa tanana malagasy irony, miloko fotsy izy io ary ahitana ireo vokatra hita eto Madagasikara sy ireo karazam-biby tsy misy hafa tsy eto an-toerana dia ny Makia izany ary ireo Reniala maro isankarazany.

Boatim-panafody iray mipetraka eo ambony latabatra miloko fotsy ahitana endriny efajoro sy loko efatra samihafa : ny manga, fotsy, mavo ary ny mena. Misy ny anarany eo amin'ny tapany ambony ary ahitana ny fatrany eo ambany.

Vokatra iray izay azo avy amin'ny tately izany hoe ny savoka amin'ny lokony mavo sy ny endriny maro isankarazany. Maro ny tombontsoa entin' izany, atao amin'ny volo ohatra mba hahatonga izany hifitsaka tsara sy haniry tsara amin'ny endriny itiavana azy, ka hahatonga ny endriky ny vehivavy mba hivoaka tsara kokoa.

Ny vakiboky dia isany mampitombo ny fahalalana na ara-kolotsaina izany na ara-talenta ihany koa satria ahitana ireo toromarika sy torohevitra izay efa niainan'ireo olona nanoratra izany tany aloha ka ampitaina amin'ny taranaka aty aoriana mba hakana lesona.

Tokatrano maoderina iray eto Antananarivo ahitana irony fitaovan-dakozia maro isan-karazany izay fampiasa amin'izao fotoana izao toin'ireo vilany izay mandeha amin'ny herin'ny herinaratra ary ahitana ihany koa ireo karazana lamba mihantona eo amin'ny sisiny eo ambany.

Toerana iray ahitana mpivarotra maro toy ny mpivarotra lamba, ny kojakoja maro samihafa, ao ny fampiasa ao atokantrano, ny kilalaon'ny ankizy, ny fampiasa amin'ny fiainana andavanandro toy ny any am-piasàna. Misy ihany koa ireo olona maro izay manjifa izany.

Ny asa tanana malagasy aho dia tsy voafaritra amina zavatra anankiray, hoe tsy maintsy avy eto an-toerana ihany ny akora fa misy koa ireo nalaina tahaka avy amin'ny biby, izay hita any ivelany maro ireo vahiny manjifa izany noho ny endriny kanto tokoa.

Voankazo madinika maromaro miloko mavo sy maitso izay ao anaty koveta manga lehibe anankiray ahitana tsipika fotsy. Voankazo vao avy notazana ary ho entina hamidy eny an-tsena izay mba hahazahoana vola ho hanina isanandro ao an-tokantrano izay fiveloman'ny fianakaviana sasany eny ambanivohitra.

Anisany kolotsaina iray izay tokony hananan'ny tsirairay avy ny finiavana tia karokaroka. Eto dia saron-tavoahangy maromaro izay natambatra ka nahavitana sary olona iray tsy misy tanan'ila, tsy misy lohany ary tsy misy faladia tongotra.

Toeram-pivarotana entana maro isan-karazany hita eny amoron-dalàna rehetra eny. Eto Antananarivo Renivohitra moa dia isany sarotiny amin'ireny toerana ireny ny tompon'andraikitra saingy tsy hafa manoatra noho ny tsy fisian'ny toerana. Toy ny fitaovam-pianarana ohatra dia jifain'ny olona eny amin'izy ireny satria eny no hahitana ny mora kokoa.

Maro isankarazany ireo zavatra hita rehefa mandeha eny an-dalambe eny, ao ny mpandalo, ao ihany koa ireo zavatra maro samy hafa toy : ny tao-trano, ny takela dokam-barotra sy ireo maro hafa rehetra.

Toeram-piantsonana iray izay efa tsy vahiny amin'ny olona maro eto Antananarivo intsony indrindra ho an'ireo mpianatra ao amin'ny anjerimanontolo an'Ambohintsaina. Ahitana ny fiaran-dalambe izay mampitohy an'Ankatso-Ambohijatovo-Mahamasina ary iny an-Tsimbazaza iny.

Isan'ny marika iray, izay mbola tsy lefy laza amin'ny fitaovana na ny any am-pianarana na ny ao an-tokantrano na ny hareza fampiasan' ny tsirairay avy : ity marika iray ity. Maro moa ireo sekoly ohatra : no misafidy manokana ny marika tsara indrindra, mba hampiasain' ireo ankizy mpianatra.

Ilaina ny toeram-pisakafoanana toy itony rehefa mandeha halavitra ohatra hoe maka rivotra kely any ambanivohitra sy ny sisa maro ireo sakafo izay hita ao toy ny kisoa ritra amin'ny vidiny efatra arivo ariary sy dimanjato sy telo arivo ariary ary ihany koa ny akoho rony ny lasary sy ny ronono.

Sary famantarana iray izay ahitana loko maro isan-karazany : ahitana ny loko maitso, ny manga tanora, ny mavo eo ampovoany ary mavokely sy mena ; misy soratra fotsy sy soratra mavokely ihany koa izay mainty ny tokotaniny. Ny sary famantarana dia isan'ny mampiavaka ny orinasa anankiray na tetikasa anankiray.

Isan'ny orinasa lehibe anankiray izay tena miroborobo tokoa ary mampiasa olona maro ampihodina izany orinasa izany. Misy entana maro isankarazany toy ny sakafo ilaina andavanandro moa izy io ; maro ireo mpanjifa liana makany noho amin'ny fihenam-bidy izay atao aminy.

Olona maromaro : lehilahy, vehifavy. Ao ireo mitsangana, ao ireo mipetraka izay miandry fandraisana eo amina efitrano kely iray manantona tobi-piantsonana moa izy ireo ho an'izay vonona andeha.

Biby anankiray somary kelikely vatana, ahitana loko telo samihafa: ao ny mainty, ny mavo, ary ny fotsy. Mivelona amin'ny alalan'irony ravinkazo maitso irony izy ireo. Maro ny olona matahoatra izany noho izy amin'ny endriny hafahafa kely.

Takela-dokam-barotra iray izay mampiranty irony fitaovana ao amin'ny tranom-barotra lehibe irony toy ny kodiaran-droa izany, ahitana ny laharan-tarobia hahazoana io toeram-pamokarana io; eto ambany misy trano vitsivitsy mitafo fanitso ihany koa eo akaikin'izany.

Ao amina tokantrano iray izay ahitana karazana valizy maro samihafa natao fitoeran-damba na ny lamba firakotra izany na ny fitafy. Maro ao amin'ireo olona izay mivoaka mandeha lavitra no mitondra azy itony mba hitehirizana ny lamba tsy ho simba ny orana.

Eny amin'ny toerana izay ahitana mpandeha an-tongotra maromaro, misy ankizivavy manao lobaka fotsy sy zipo mainty ary kapa miloko volontany. Toa avy nianatra moa ny fahitana azy io, misy fiara ihany koa mandalo eo amin'ny arabe.

Anisany manana anjara toerana lehibe eo amin'ny asa fampandriam-pahalemana ny firenena iray ny fananany ireo karazana tafika. Ao ireo miaramila, ny pôlisy, ny zandarimaria ary koa ireo mpandraharahan'ny fonja. Rehefa fotoana tahaka ny enina amby roapolo jona moa ho an'ny eto Madagasikara dia misy hetsika filatroana lehibe eo amin'ny toerana malalaka iray.

Boaty kely roa amin'ny endriny boribory sy lavalava. Misy sarony mainty ary miloko manga ny ivelany. Isany manala irony aretin-koditra irony izy ity noho ny fikojakojana tarehy amam-batana izay hita ao aminy.